Enjoki eriyo neguruka neeza kuteekama aha kimuri ky'amakyanda. Amakyanda ni bimwe aha bimuri ebirikusigayo kutayaayirwa enjoki ahabwa ekinuko kyabyo ekirungi kandi na n'omweyangye ogu kirikukozesa okuriisa ebyana byazo.

Ekiharani ekirikukora esweta, hariho makaansi ehuuzi kandi hamwe n'engaro z'omuntu orikukikozesa, ekiharani eki nikikoreera aha mashanyarazi kandi eki n'ekiharaani eki barikukozesa baaba nibakora ebyefubiko

Esefuriya eri aha mahega efundikizeho ebisandiiko, kandi aha mutwe gw'ebisandiiko hariho esohaani. Omukazi ainami akwaitse omusyo naashara enyama. Kandi aha rubaju rwe hariho ekaraaya hamwe n'akatebe.